Man poto dok poto man ti madit adada poto man wiye ocito mabor kun pe nen dok poto man ti poto anyogi kun tye ma kipoko kine kun kine ma kipoko-ni ti ma kicwero maleng adada

Man atura dok atura man tye madit adada atura man kono tye madwong kun oromo eriya man woko kun nyig kic acel tye ma opye i kom atura man kun tye ka cwiyo moc atura man.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

Man jami me deyo dok jami man tye ma kicanogi acana kun mukene tye ma ki ngabogi i kor ot kun jami man tye ma kicweyo acweya jami tye aditti odero med ki mukene madwong ata